Trano boriky misy varavarankely anankiefatra ary varavarambe anankiray vita tamin-kapila ny tafony ary efa somary Ntaolo izy io. Feno voninkazo maniry ihany koa ny manodidina azy.

Vehivavy zarazara hoditra avy nirandrana, matevina sady lava ny volony. Manao kavina izy sady manao ankajo miloko mavokely misy soratra fotsy sy mainty.